Efano otali ulike iikuku yoondjuhwa dhoka dha topolwa shi ikolelela komaludhi nomaludhi. Oondjuhwa ohadhi vulu oku tu valela oomayi. Ngono taga vulu oku palutha omalutu getu. Oha tu vulu wo okudhi landitha kudhodhene. Opo tulye onyama nenge tu ipaluthe momagumbo. Oondjuhwa ohadhi zi wo omafufu ngoka haga longithwa oku tulwa komagala gootate.

Methano muka otamu monika uuhilili mboka owundji hawu ya pethimbo lyomvula. Uuhilili mbono ohawu zi mevi ano omvula shaa yaloko nawa etaku kala kwa tuta nawa. Nolundji ohawu adhika pomitunda. Uuhilili mbuno ohawu liwa tse otatu vulu okwi longitha opo tu paluthe omalutu getu. Otatu vulu wo oku wu landitha opo tu mone mosha shetu shomondjato.

Efano otali ulike aantu taya kwata oontangu ano oohi ota vulu wo oku dhilya ya paluthe omalutu gawo. Otaa vulu wo oku dhi landitha oontalala nenge dha kukutikwa opo ya monemo iimaliwa mbyoka wo natango tayi vulu okuya kwathela yo ya kwathele wo aatekulwa yawo nenge omaluvalwa gawo.

Otamu monika oohi oshowo oontangu, oohi noontangu odho dhimwe dhomiipalutha yetu ano ohatudhi vulu okulya tatudhi elele ohatu vulu woo okudhilanditha opo tumone mo oshimaliwa.